Uuna omuntu ena okandama koohi oshili shasimana opo atule mo onete kombanda yikeelele uudhila noshowo iinamwenyo yimwe kaayi lyemo oohi nenge okukeelela omafo noshowo omakako gamwe kaagaye mokandama.

Mbono yena uundamba wopaumwene woohi ohaya ningi onkambadhala opo ya tule ko oonete kombanda yomeya, opo ya keelele uudhila mbono hawu vulu okua ya wu yakule mo oohi momeya.

Monale ndishi oohango okwali ashike ha dhi lile iitsali yadhikwa niihwa ,mopayife oohango oha dhi vulu oku ya moo hotela moka aantu haya kuutumba kiipundi iiwanawa yina omalapi omatokele nosho tuu.

Aakwankala oyo aantu yotango okukala menenevi Africa, unene tuu moNamibia. Inaya kala ye na omalukalwa mpono haya zi, ashike oya kala haya endegula nelalakano opo ya konge iikulya. Oya kala nduno ye na onkalo ndjono kutya shampa ya mono oshikulya ohaye shi li po ashike pethimbo limwe e tashi pu po. Sho osho wu wete ngaashingeyi aa kuluntu ye hole okuninga uunona wawo uuna tawu li unene kutya otawu li onkwankala.

Iimeno oya simana noonkondo kaantu nokiinamwenyo, oshoka iimeno oyo hayi eta omvula, oyo wo hayi eta ombepo ndjono hatu fudhile mo nohayi gandja omizile kaantu nokiinamwenyo.

Olundji ngele owadha shilengashanangombe tega dhenge pevi aakulupe oyehole oku ligola noku hambelela taya ti "Iyaloo! shili tate Kalunga nayi loke twa kaayake tse twa kaagume shomuntu", oshoka una omvula ya loka nawa ohaku kala shili kuna omumeno niipalutha ohayi kala yagwana nawa.

Aasamane nenge aalumentu oyo haa tungu iigandhi taa longitha oombala dhomusati taye dhi manga nomihuya dhomusati nenge dhomugolo, manga aantu inaa tula mo iilya moshigadhi ohamu kolongwa tango.

Oongala ohadhi longithwa oku opaleka pehala lyontumba, ohadhi longithwa wo uuna aantu ye na aaholike yawo ya hula ko. Esiku lyefumviko pombila ohapu tulwa nee oongala. Oongala ohadhi longithwa wo oku ninga omagadhi gokwiishasha ngono ga nika nawa.

Embungu oshinamwenyo shomoshiheke shono hashi li onyama yiinamwenyo iikwawo mbyoka yina omwenyo nenge mbyoka yasa, komukalo gokulyapo iinamwenyo iikwawo mbyoka yasa ohakaleke omudhiingoloko gwayela.

Omuntu ngele ta kunu iimeno evi olya pumbwa okukala lya pupalekwa, lyo olya thikithwa pamwe. Mopaife aantu ihaya longowe nuudhigu, opo ya yalake noonyala, ihe oha vulu okulongitha embakumbaku ndyono li na nale oshiyalaka.

Welwitchia oshi meno shili mombuga ya Namibia, osha lukwa edhina ndika komunongononi Friedrich Welwitsch ngoka ali oye eshi mono tango momumvo eyovi limwe omathele ga hetatu nomilongo ntano nomugoyi.

Endombo oshimeno shona hashi vulu oku kala shina omwenyo nande omvula inayi loka nawa. Ohali longithwa onga omuti unene tuu ngele megumbo muna oondjuhwa tadhi ehama , ohadhi pewa omeya gomandombo opo dhi kale nawa.

Ongandu oshinamwenyo hashi adhika momilonga unene tuu kiitopolwa yaKavango moNamibia . Oshipa shongandu ohashi longithwa okulonga iinima oyindji yayolokathana ngaashi uundjato, omapaya, noongaku nosho tuu. Opuna aanafalama yamwe yeli koTjiwarongo mbono yena oofalama dhoongandu hono aataleli haya vulu okuya yakatalelepo oofalama ndhika dhoongandu.

Shimbungu oshinamwenyo shomoshiheke nomomahokololo ogendji ngono twa hokololelwa mokuputuka shimbungu okwa kala hanikithwa uugoya kukaandje notaku hokololwa kutya shimbungu okuhole okulya noonkondo.

Aanafaalama mbono haya kunu iiyimati yoavoccado, ohaye yi landitha koositola ngaashi oShoprite, oSpar nosho tuu. Iiyimati mbino ohayi longithwa wo okuninga omagadhi gokulya nosho wo omagadhi gokugwaya momutse.

Oshini ehala mpono aawambo oyendji haya tsile iilya yawo, iilya tayi tsilwa kiini tayi tsuwa nomihi yo tayi kombelwalwa noohwati uuna tayi shanukako.

Ondjamba oya shitwa yi na oshipa oshikukutu. Oshipa shino ohashi yi gamene komutenya. Opu na omuntu gumwe to adha ta ku ti oku na oshipa shondjamba nenge oku niwe kondjamba, tashi hala okutya oshipa she ohashi kala sha kukuta noonkondo. Omuntu nguno iha pangwa koshipangelo ihe oha pangwa niihemba.

Oohi odha pumbwa wo iikulya ngaashi iinamwenyo iikwawo opo dhikale dhina uukolele, dhikale dhina oonkondo nopowo dhi vule oku vala. Oohi ihadhi li iikulya yafathana, opuna dhimwe hadhi li iimeno manga dhimwe hadhi li onyama nenge iipuka.

Uuna omuntu waka talelapo kegumbo yontumba nenge aya kuuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa, ondjuhwa ndjino ohayi kuthwa ashike omutse nomanyala etayi tulwa metiti nenge metemba ngaashi yili, oha telekelwa wo oshimbombo noshowo ekaka

Efuta olya simana unene ngaashi moshilongo shetu Namibia. Oshilongo shetu ohashi mono iiyemo uuna tashi landitha oohi kiishiindalongo nomahangano ngono haga kwata oohi ohaga gandja iilonga kaagundjuka, shino otashi kwathele, opo shi shonopapeleke okwaahe na iilonga.

Okukuna omiti okwa simana noonkondo, molwashono ngele omiti otadhi tetwa po ashike itapu kunwa dhimwe, shino otashi eta omiti dhi hule po, nomapipi tage ya itaga ka adha we omiti dhimwe, otage ku uva ashike taku ti: "Aaye, okwali kwa kala omiti dhomisati."

OWelwitschia oshimeno shili mombuga yaNamibia. Oshimeno shino otaku hokololwa kutya ohashi vulu oku kala nomwenyo uule woomvula dhithike pomayovi gaali. Oshimeno shino oshina ashike omafo geli gaali nande ohaga monika gafa ogendji.

Ombahe oyo oshinamwenyo oshile noonkondo oshinamwenyo shi na othingo onde. Othingo ndjino ohayi yi kwathele opo yi lye omafo ngono ge li kombanda yomiti. Uuna tayi nu omeya ohayi tula omagulu kokule nomakwawo opo yi vule okunwa nawa.

Momuthigululwakalo gwAawambo ondjuhwa oyasimana noonkondo , oshoka ondjuhwa ohayi longithwa onga onyama uuna omukaga gwalula. Nuuna omuntu eya megumbo eta okutalelapo , unene nenge olundji oha dhipagelwa ondjuhwa. Yo ohayi vulu wo okugandjwa omagano uuna omuntu aka talelapo kuume ke.

Momuthigululwakalo gwaawambo, oomeme oyendji ohayi imonene iiyemo mokulanditha oonyama dhoondjuhwa nenge taya landitha omayi nenge taya landitha oondjuhwa dhina omwenyo kwamboka yena ehalo.

Ongolo nasho oshi li shimwe shominamwenyo myoka ya gamenwa moNamibia, iikulya yasho omwiidhi. Moshiwambo nenge momuthigululwakalo gwaawambo omuna oomazimo gamwe ngoka haku tiwa aatundu yanasheya, ano omazimo ngano ogalukilwa ongolo ndjoka.

Ondjamba oyi na oshipa oshikukutu noonkondo noshipa shino ohashi yi gamwene komutenya. Opu na omukithi gumwe hagu kwata aantu haku ti omuntu oku na omukithi gondjamba oshipa ohashi kala sha kukuta sho otashi nyu. Omuntu nguno opo a aluke oha falwa mOShiwambo , ano kaantu mboka haya panga aantu taya longitha iihemba opo a kale nawa.

Namibia oshilongo sha yambekwa nawa. Oshilongo shina efuta ,mefuta mono ha mu adhika oohi dhomaludhi nomaludhi. Oohi ndhino oha dhi kwatwamo komahangano gi ili no gi ili opo ga kalandithe meni lyoshilongo oshowo kondje yoshilongo

Aanafaalama mbono taya munu oondjuhwa oya pumbwa okulongwa, opo ya kaleke iikuku yoondjuhwa yawo yayela kehe ethimbo oondjuhwa dhawo kaadhi kwatwe kuulipi yo naye dhipe omeya ga gwana niikulya ya gwana, opo dhi kale dhi na uundjolowele nuukolele.

Aantu mboka yena uundama woohi oya pumbwa oku wu kaleka wa yela ethimbo kehe. Molwaashono ngele owa kala wa kaka otamu ya oombahiteli ndhono tadhi vulu oku dhipaga oohi, nuuna oohi dha sila momeya ohashi ningi ombepo yoku fudhila mo, yi kale mo onshona, naadhi dha hupa mo dhina omwenyo otadhi kala tadhi fudha nuudhigu.

Oondundu odhili dha simana unene ngaashi moshilongo shetu Namibia oshoka odhili hadhi eta mo iiyemo uuna aakwiilongo ta yeya okutalelapo omahala ngoka gena oondundu yo taya futu iimaliwa manga inaaya yako.

Aantu mbono oya pumbwa oku nkunkuliwa opo yakaleke omeya goohi dhawo gayelela nawa go ogena ombepo yagwana nawa dho ohi dhawo nadhi kale wo pandjele inadhi kala dhuudhamo unene.

Aakwiilongo uuna taye ya yatalele po moshilongo shetu, unene tuu ngele ota yeya yatalele po ehala ndjono lya nika ombuga nenge lya nika oondundu, oha ye ya nuutenda wa wo mono ta yeya ya lale oshoka omahala ngano ethimbo limwe oha ga kala geli kokule nomahala mpono aantu ta ya vulu okulala.

Oombeke ohadhi longithwa okuninga omagadhi gokukoke omafufu. Oombeke ndhoka hadhi longithwa okuninga omagadhi oondhi haku tiwa odhiikombo, ihe kadi shi ndhi hadhi liwa kaantu.

Mopaife, konyala ooskola adhihe odhi na oshilongwa shUunamapya, onkene aanaskola ohaa vulu okupewa iilonga opo ya kune iimeno yo ya kale taya tala nkene tayi koko.

Yamwe yomaakalimo yomoVenduka mbono haya zi komalukanda, otaku hokololwa kutya ohaya hupu nuudhigu, oshoka ohaya yi moondundu ya ka konge iikuni opo ya vule oku teleka, yo thimbo limwe ohaya yi wo moondundu muka omo yeki i watelele.

Aanafaalama oya pumbwa oku siikilila iikunino yawo yiimeno noonete ndhono hadhi vulu oku pitila ombepo noshowo oonte dhetango, oshoka uuna iimeno ya siikilwa noonete ohadhi keelele opo iipuka yaa ka lye po iimeno, yo iimeno ngele oya siikilwa noonete itayi pi unene koonte dhetango ndhono hadhi kala dhina oonkondo.

Omatama ogo gamwe gomiikwamboga mbyono yi na uundjolowele nohaga longithwa okuteleka iikulya yomaludhi gayoolokathana. Aanafaalama mbono ye na iikunino ohaye ga landitha, opo yi imonene mo iiyemo.

Aanafaalama mbono taya munu oondjuhwa oya pumbwa okutseya kutya, oondjuhwa odha pumbwa ehala lyaandjuka nawa, lyo oli na ombepo, dho nadhi kale dhi li pehala lya yela nawa.

Omiti odhindji ngaashi omisati ohadhi kanitha omafo gadho pethimbo lyokwenye nelalakano opo dhi kwate nawa omeya gadho, dhi vule okuthika komumvo hoka omvula tayi ka temuna dho dhi mone omafo gamwe omape.

Aantu mbono taya munu oohi oyapumbwa okukala taya tala oohi dhawo konima yomasiku omashona opo yatale ngele otadhi koko nawa, dhili muundjowele nongele dhakoko opo yavule yedhi kuthemo, yekedhi landithepo.

MoNamibia koshitopolwa shaKunene oku na ehala hali ithanwa oRuacana waterfall. Ehala ndino ohali kala aluhe tali tondoka omeya, lyo oli li wo pamwe noshitaasi shokunduluka olusheno. Oshitaasi ohashi longitha omeya okunduluka po olusheno.

Monale ngele aantu yamana okulya ihaya thikile ashike yaka lala ashike ohaya yi poshinyanga mpono ha yaka hungila. Pohungi mpono aanona oha yaka ndungikwa, oha yaka longwa omikalo noshowo oku pukululwa komapuko ngono haya ningi.

Uuna omuntu ena uundama woohi, okuna oku kala a kwashilipaleka kutya okwedhi pelamo iikulya ye okwoopalekamo, opo kaadhi silemo ondjala mo kamu kale muna oombahiteli odhindji.

Onale twa li iilulu nani iitoye opo tayi ya. Monale aantu ngele oya mono ehala lyontumba li na omwiidhi oya li ashike haa longitha omatemo, ashike mongashingeyi oto vulu okulongitha embakumbaku lyokuteta po omwiidhi.

Uundjamba mbono uushona ngele owa silwa ooyina ohawu vulu oku pewa omahini kaantu mbono yiilongela uunamapya nuuniimuna ngono taga landwa moositola oshoka omandjandja gawo omashina natango i taga vulu oku nyanyula po iikulya mbyono iikukutu.

Uuna puna omunasikola gwontumba a mana eilongo lye nokweshi pondola, esiku ta zala eguwo aakwanezimo ye ohaye mu faalele oongala opo ya holole enyanyu lyawo.

Aanafaalama oya pumbwa okutekela iimeno yawo nawa oshoka uuna iimeno ya tekelwa nawa ohayi kala ya tulako iiyimati oyindji yo ohayi kala wo yina omulyo omwaanawa yi vulithe mbyoka inaayi tekelwa nawa.

Molwa ilonga mbyoka yapumba moshilongo shetu, yamwe yomaagundjuka oya kambadhala oku etapo oongeshefa dhawo yoyene. Oongeshefa ngaashi dhoku teleke iikulya yoshiwambo nosho tuu.

Aantu mboka yena uundama woohi ohaya tulamo oothaila nenge oonayilona manga inaya tulamo omeya. Elalakano lyawo opo ya keelele iipuka mbyono hayi hituka mevi kayi lyepo oohi dhawo.

Edhina limwe lyondjuhwa Okahadha. Aanafaalama mboka ta ya munu oondjuhwa oya pumbwa oku koneka kutya oondjuhwa odha pumbwa oku kala tadhi pewa iikulya ya gwana nawa noshoowoo omiti dhokudhi gamena komikithi dha yoolokathana.

Ookwandambi odha simana noonkondo unene momuthigululwakalo gwaawambo. Kehe shimwe shili kongombe ohashi longithwa. Ongombe ohaizi uuhoho mbobo hau tulwa mepya, ohayi zi wo omahini, ohayi zi oshipa shono aantu haa vulu okunduluka po oonguwo dhawo nosho tuu.

Oshikwiila omboloto yoshiwambo ndjono hayi ningwa nuusila mbono opo wa tsuwa. Ihashi ningwa nuusila mbu wiilya mbyono opo ya tsuwa tango, ihe oha shi ningwa nuusila mbu hawu zi koomuma. Ngele owa adha omuntu ngono eshi oku ninga oshikwiila eta tula mo omahuku nenge omagadhi goongombe nena ohashi kala tashi tokola elaka.

Omulunga ogu li gwasimana nayi momuthigululwakalo gwaawambo, oshoka kehe shimwe shili komulunga ohashi longithwa. Aantu oha ya longitha omapokolo ngoka haga zi komulunga opo ya dhike omankolo gawo. Oha ya longitha oombale dhono dhili omafo gomulunga opo ya tunge oontungwa. Omulunga oha gu zi woo iipundi mbyono aantu ha ya kuutumba uunene ngaashi piinyanga.

Mo Namibia omuna iikunino ya yoolokathana, omuna wo niikunino yomapungu ngaashi Etunda, kEtunda hono oko aantu haya kunu omapungu, omapungu ngano ohaga ka tsuwa nee etaga ningwa uusila hawu landithwa moositola haku tiwa uusila wepungu.

Ka kele okuteleka. Oonyanga ohadhi longithwa onga omiti, uuna nande omuntu okwa lika konyushi, oha vulu Lou kutha oka pambu konyanga, eta gwayeke mpoka okwa lika ka hulithe po uuwehame, nenge ka shunithe pevi onzindo.

Uuna omuntu ahala oku kuna iimeno uunene tuu iikwamboga, okwa pumbwa oku thikitha evi lye pamwe Ye okwa pumbwa oku ninga evi epu, opo iimeno yi vule oku pita mo nawa, mongaashingeyi aantu ihaya longitha we iiyalaka ashike ohaya longitha ombambakumbaku ngono ga longwa po gokuninga evi epu gokuthikitha pamwe evi.

Aantu oya pumbwa elongo opo ya kune omiti odhindji oshoka ohadhi keelele embugaleko dho ohadhi keelele evi opo kaali kungululwepo komeya

Oongombe, aawambo ohaye dhi longitha oku pulula omapya gayo, thimbo limwe ohaya tula okatemba koongombe opo ya vule oku tuta uuhoho nenge thimbo lyoku ninga iihanda aantu ohaya longitha oogombe opo ya kokolole iihwa.

Moopate ngashi opate yaza koshakati yu uka kongwediva ohamuvulu okukala omadhidhiliko taga ulike kutya opena ookilometa ngapi, ihe komikunda kaakuna no itaku vulu okutulwa omandhindhiliko ngono aantu aantu ohaya longitha omiti opo ya ndhindhilike kutya okuna ookilometa ngapi okuya peni taya ulike nuukuti.

Newewe oshinamwenyo sha simana noonkondo konyala aawambo ayehe ohaya munu iikombo, iikombo ohaye yi longitha onyama ohakuzi uuhoho mbono haya tula momapya gawo nomahini.

MoNamibia omuna aantu yomihoko dhi ili nodhi ili. Omihoko ngaashi dhAahimba. Aahimba ihaya zala iikutu, ihe epangelo lyaNamibia olya tula po ompango kutya aantu ayehe nayi ihumbatelwe shi thike pamwe inapu ningwa okatongotongo nosho tuu.

Ngele owaadha megumbo mwavalwa uuyuhwena uushona, ihe kamuna omakondombolo, Aawambo oyiitaala kutya ngele oweupe oomuma, ohawu ningi omakondombolo.

Aanafaalama mbono ye na iikunino yiimeno oya pumbwa okupewa elongo, opo ya kale taya longitha omukalo ngono gokukwatakanitha ominino dhomeya okuza kokapomba tadhi ende pomakota giimeno dha tsuwa uumbululu uushona mpono tapu zi omeya, oshoka omukalo ngunoo ohagu kwata nawa omeya.

Omatala ogo enduki lyomamalandithilo moka aaNamibia oyendji unene tuu yokonooli haya ka landithila iinima yawo. Ohama landithwa iikulya momuthigululwakalo ngaashi oombe, omakunde, omahangu, oofukwa nosho tuu. Ohama landithwa woo niizalomwa yopamuthigululwakalo ngaashi oondhelela, oonyoka nosho tuu.

Pa muthigululwakalo gwaa Wambo, aantu okwali haya kakanda oongombe taya kutha etanga, tamu tulwa uumeya uushona opo ya kakande. Ihe mo ngaashingeyi aantu mbono yena oofalama, ihaya longitha omatenga , ihaya kanda oongombe noonyala ihe, ohaya longitha omashina go kukanda.

Aanafaalama mbono yena iikunino yiimeno oyapumbwa okushanga oondjokonona dhoongeshefa dhawo. Ya tseye kutya oyali yakuna iimeno ingapi, yo yamone kutya iipuka mbyono ya ponokele iimeno yawo oyoludhi luni.

Aasoomi shoyali yetu etele evangeli okuza tuu kesiku lyoka aantu oya tameke haya yi kongeleka opo yeki inyongamene Kalunga. Noyendji yo maaNamibia oya yi ye kiilongelele eithano lyuusita .

Uuna omuntu ena oshikunino sho matama ,oshi wanawa uuna ta dhike iiti pooha gomatama ge opo etama lyikoke lyalamba oshiti sho kaali taandele pevi.

Momuthigululwakalo gwaawambo aantu oya kala haya lile momatiti noshowo mo malilo ngono ga tungwa noombale ashike mongaashingeyi aantu ohaya longitha uuyaha omo yatule iimbombo oshoka oye wete anuwa omalilo gafa inaga yogoka nawa.

Ngele shuuka pehulili lyomumvo aawambo oyendji ohaya tameke okuhenda iihenguti mepya nomatemo. Shino ohashi yaningile oshipu sho aantu taya kakuna kaya kale tatsuwa kiihenguti .Mongaashingeyi osha ninga oshipu oshoka aantu ohaya vulu okulongitha oomambakumbaku oku henda mo iihenguti momapya.

Koonkwandambi oha kuzi iinima oyindji hayi longithwa ngaashi onyama nomahini ngono haga liwa, ohakuzi oshipa shono hashi longithwa okuninga iikutu, ohakuzi woo ooniga ndhono hadhi ningwa iikolo.

Aanafalama mboka yena iikunino yiimeno oya pumbwa okulongwa kutya iimeno oya pumbwa oonte dhetango dha gwana nawa, opo yi vule okutulako iiyimati. Yi vule okukala yi na oonkondo nuukolele, yo yi nduluke wo ombepo ndjono hatu fudhile mo.

Omukulu gwonale okwa tile: "Lumoho ilonga manga lulyo e li po." Aakulukadhi oya pumbwa okulonga aanona yawo yaakadhona iilonga ngaashi okuyela, okuhekula, opo nande oya hulu po aanona yawo oye shi shi okulonga iilonga yOshiwambo.

Omapungu nago oge li gamwe gomiilikolomwa mbyono hayi kunwa kAawambo. Omapungu pakukala kwago oge hole omeya ogendji nuuna kuna omuloka omvula ndjono ohaku kala lela kuna omapungu ogendji.

Omapungu ogo shimwe shomiikunomwa mbyoka hayi eta iiyemo oyindji moNamibia. Ohaga kunwa unene koshitopolwa hoka haku ithanwa Maize Triangle pokati kOtavi nOshaanda nOshomeya. Iiti yomapungu mbyono yakuthwa omapungu ohayi vulu okulongithwa onga iikulya yiinamwenyo.

Opu na aantu yamwe nkene ya shitwa ohaku tiwa aapenda nohaku tiwa oye na iikaha iiwanawa nokukuna iimeno ohaya kunu iimeno yawo oyindji yomaludhi nomaludhi e taya landitha opo yiimonenemo iiyemo.

Omizalo dhomothigululwakalo odhasimana noonkondo molwaashono ohadhi holola uukwatya womuntu moshigwana. Ohadhi eta wo uukumwe mokati kaantu . Dho ohadhi kwathele opo omapipi tageya gakale gena ontseyo kombinga yiizalomwa yomuthigululwakalo gwawo.

Aantu mbono yena uundama woohi oya pumbwa oku longwa nkene yena oku kaleka oondama dhawo dhili muundjolowele, dho odha yela, opo oohi dhawo kaadhi kwatwe komikithi.

Uuna omuntu adhimbulula kutya ehala lye olyina omwiidhi ogundji, owiidhi nguno ohegu tete po, eta kutha eshina lyokuninga omwiidhi nguno ongonga opo a vule okugu landitha po kaanafaalama mboka ye na ohokwe.

MoNamibia oongombe ohadhi li omwiidhi, iitayi yomiti, niikulya yimwe yagwedhwapo. Aanafalama oya pumbwa oku landela oongombe dhawo omoongwa opo gu gwedhemo iitungithi yimwe mbyono ihayi adhika momwiidhi.

Aanafaalama mbono yena iikunino yiimeno oya pumbwa okulongwa omikalo ndhono yena okulongitha opo ya vule okukwata nawa omeya. Oshoka omeya oga pumba unene moshilongo shetu Namibia.

Ombwa yomomeya oshinamwenyo shono hashi kala mefuta. Kombwa yomomeya oha ku zi oshipa nenge omagadhi. Omagadhi nga ha ga zi kombwa yomomeya, Aawambo oyi i taala kutya ohga aludha omakutsi, oshipa, oyi i taala kutya ohashi gamene aantu koombepo dha nyata.

Omiti dhomiyalakasha ohadhi adhika moNamib desert nosho wo mo Kalahari desert. Odhi na omafo omashona molutu ngono hadhi ga kwathele opo dhaa kanithe omeya ogendji. Dho odhina omidhi dhaya muule dhi vule oku kutha omeya mevi.

Aakonakoni yo paunongononi ohaya kala nokuilonga kutya oshimeno showelwistchia ohashi hupu naana ngiini mombuga nenge mevi lya kukuta. Ohashi eta woo iiyemo moshilongo, oshoka osha pumba noonkondo no kashi li kehe moshilongo.

MoNamibia omu na ehala hali ithanwa egwo lyomeya lyaRuacana. Ehala ndino ohali etele aakalimo yomoKunene uuwanawa, unene tuu mboka ye na oongeshefa dhomahala gokulala, oshoka uuna aantu taya ka talele po ehala ndino oye na okukonga omahala mpoka taya ka lala naashino ohashi ya etele iiyemo oyindji.

MEtosha omwa tulwa omandhindhiliko gi ili no gi ili, ngono taga kunkilile aatalelipo kutya pehala mpano ina mu pumbwa okuza mo mohauto, ina mu pumbwa okukakeka po, opwa nika oshiponga nosho tuu.

Aantu mbono haa kunu omiti , oya pumbwa oku tula omavi ngono haya kunitha iimeno yawo uuhoho wa gwana nawa. Opo iimeno yawo yi kale tayi tula ko iiyimati yagwana nawa , lyo evi lyikale tali kwata omeya ethimbo ele.

Kiingulu ihaku zi ashike onyama ashike omanjanja giingulu ohaga vulu okulongithwa opo aantu ya tulemo mihaka ndhono melaka lyshitakumi haku tiwa ovors.

Aantu mbono hayamunu oonkwandambi ngele megumbo omwa valwa uutana owundji uulumentu, ohapu talikwa hono kena olupe oluwanawa oko kaninge ontsezi nuukwawo mbwiya wumwe ohawu thonwa opo wuninge oonani.

Oonyanga ohadhi longithwa okupanga ngaashi omukolo. Ohadhi longithwa wo oku opaleka. Omeya goonyanga ohaga longithwa kaa nafaalama opo ya tile kiimeno yawo, ya keelele uupuka.

Uuna omuntu tali iikulya yina uundjolowele oha kala ena olutu luna oonkondo talu vulu okukondjitha omikithi. Oha vulu okukala ena omadhiladhilo ga ngungumana nawa notadhiladhila nawa.

Koonzi ohaku zi iinima tayi landula: omafufu gokuninga iikutu, omakumbatha nomamate. Uuhoho mbono hawu kwathele iimeno yi koke moofaalama noshowo miikunino. Ohadhi landithwa wo opo aantu yi imonene iiyemo.

Ompugulu oyili yimwe yomiinamwenyo yasimana noya gamenwa moNamibia oshoka ohayeeta iiyemo moshilongo okupitila maatalelipo ngele tayeya, oshipa shawo ohashi longithwa okuninga uundjato, omapaya noshowo oongaku.

Omiti odhindji konyala ngaashi omisati, omigolo oha dhi kanitha omafo gadho okuza pokufu sigo opo kwenye nelalakano opo dhi kwate nawa omeya gadho oshoka omafo ohaga longitha omeya ogendji.

Uuyuhwena owa pumbwa oku pewa iikulya yedhina "chick starter" mbyoka yi na oproteina oyindji nawa. Otawu vulu wo oku pewa uundjagumuke wiikulya, opo ashike wu yi nine nuupu.

Yamwe yo maanasikola mboka ya yi kiiputudhilo yokuteleka, ihe mokumana omailongo gawo ina ya mona omatemo ,oya toto po oongeshefa dhawo dhoku teleka iikuki yoomavalo, iikuki yomashasho, opo yi imonene iiyemo.

Omvula sho ihayi lokowe lela niikulya yiimuna ihayii kalakowe yagwana nawa, oongobe odhi ndji odha sipo unene tuu ndhoka dhoo nani, mongashingeyi aantu ohaa longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo.

Aanafaalama mbono yena iikunino oya pumbwa okukala taya sile iimeno yawo oshimpwiyu. Ya kale taya tala ngele iimeno yawo oyili ngaa muundjolowele. Ngele oyina ngaa uuhoho wa gwana nawa nongele pamwe oyi niwe kuupuka.

MoNamibia oongombe ohadhi kwatwa komikithi dhayoolokathana ngaashi omukithi gwekondo nelaka noshowo oombulwa ,onkene aanafaalama oyapumbwa okunkulilwa opo uuna kuna iikonga yokuwenda oongombe yafale oongombe dhawo dhikamone uuhaku.

Oshili shasimana unene opo aantu mbono yena uundama yomeya, ya kale haya shanga oondjokonona dhoongeshefa dhawo, shino otashi ya kwathele opo ya ninge omatokolo omawanawa monakuyiwa opo ya kale yeshi ngele otaya ningi iimaliwa nenge pamwe otaya kanitha iimaliwa nosho tuu.

Monale ndishi ka kwali kuna oongodhi nenge oowili dhono dho kiikesho dhono aantu haya longitha oku tala ethimbo, okwali haya oulakene uuna shikondombolo tiigi, okwali yiitayela kutya uuna shikondombolo iigi owuli yimwe yadhenge, nenge otaku hala oku sha.

Ondjamba oshinamwenyo sha nika oshiponga noonkondo, oshoka ohayi vulu okudhikulamo omuti omunene nenge omushona, ndele etagu dhikukamo aguhe nomidhi dhago . Otaku hokololwa wo kutya ngele ondjamba oweyi hingi , otayi vulu yikulyatagulepo nomagulu gawo ndele etayi ku fumvike.

Aanafaalama yoku Kuna iimeno opo yakwate nawa omeya gawo, ohaya longitha ominino dhomeya dhono dheenda pokati kiimeno yawo e tadhi tsuwa uumbuthulu uushona, nongele tatekele iimeno oha patulula ashike ko kapomba opo omeya gapite guuka pekota lyoshimeno, nomukalo nguno otaya longitha omeya omashona.

Aawambo oyendji ohaya dhana oshituthi shoshipe, nelalakano yapandule Ngulungulu sho eyalokithile omvula yavule okumonamo iipalutha. Poshituthi mpano ohapu kala iikulya yomaludhi ogendji ngaashi oshimbombo, oshigali, omboga yatulwa omagadhi goongongo, omalovu giilya niikwawo yimwe yagwedhwa po.

Monale aantu oya li haya hungile piinyanga pwa tema omulilo yo aantu taya kuutumba kiipundi ya hongwa miiti ya kundukidha omulilo. Mongashingeyi uuyuni shi wa putuka, opu na aantu mboka ya tungu po omahala gawo ga holela iinyanga ge na iipundi yoshinanena, mpono aantu yontumba taya vulu okukuutumba yi ikunde nenge ya hungile kombinga yoshinima shontumba.

Monale ndishi aantu oya li haya longitha iishongo okukwata oohi, mopaife aantu ihaya longo we nuudhigu, ohaya longitha oonete ndhono dhopashinanena okukwata oohi. Oonete ndhika ohadhi kwata lela omwaalu goohi ogundji.

Oombeke iiyimati mbyoka hayi adhika moshiheke. Ohayi kalako ne pethimbo lye hulilo lyomumvo, uuna omvula ya loka nawa. Oombeke ohadhi vulu wo oku longithwa opo dhi ninge omagadhi gomomutse.

Endombo oshimeno shono hashi vulu oku mena nawa pehala pwa kukuta po opuna omutenya. Oshoka ohali tsilike omeya galyo momafo. Ngele oweli adha pethimbo lyokwenye ohali kala ashike lya tya omafo gathipatela.

MoNamibia omuna ehala haku tiwa Otjiwarongo Crocodile Lanch, hono kuna oongandu. Nomahala gatya ngeyi ohaga eta iiyemo moshilongo uuna taga talelwapo kaantu yaza kondje yoshilongo.

Oongombe odha simana unene tuu mo muthigululwakalo gwAawambo, oshoka iha dhi gandja owala iikulya ngaashi omahini, omagadhi noshowo onyama, ihe ohadhi longithwa woo oku pulula momapya.

Miilongo yimwe yo menenevi Asia ngaashi China na Vietnam, aantu oya itaala kutya, omayego goompanda ohaga vulu oku aludha omikithi ngaashi okankela, eshikisha nosho tuu.

Ondjamba oshinene noonkondo nohashi hili aatalelipo oyendji yeye moshilongo Namibia. Otaku hokololwa kutya ondjamba ohayi vulu okudhimbulukwa pehala mpono yali nande opwa pita ethimbo ele.

Onduli oshinamwenyo oshinambili. Onduli oyina elaka eluudhe lyo olya kola noonkondo. Elaka ndino ohali yi kwathele opo yi vule okulya omafo nokomiti woo ndhoka dhina omakegwa ngaashi omano.

Omukulu gwonale okwa tile, waa kambadhala ku sindi, waa umba umba, ku lya omutse gwo okadhila, yo omutumba ethete. Uuna omuntu gwontumba kee na iilonga, ihe ota vulu oku kuna omiti, oha kunu omiti dhe, e teke dhi landitha, opo a mone iiyemo.

Aanafaalama mbono taya munu iingulu oyena oku kala ya tseya kutya iingulu oya pumbwa pehala pwa yela, oya pumbwa omeya ogendji yo oya pumbwa omeya ga gwana nawa

Monale aantu okwa li haya longitha oongombe nenge uundoongi moku pulula omapya gawo. Ashike mongaashingeyi sho oomvula dha ningi omathimbo itaadhi loko nawa oongombe etadhi si po, aantu ohaya longitha omambakumbaku oku pulula.

Monale ndishi kakwali kuna iipangelo, aakulu yonale okwali nee haya yi miiheke opo yaka konge omiiti dhi ili nodhi ili dhono taaya ya longithe onga omiiti dhoku iipanga una ya adhika kuuvu wontumba.

Monale manga omatukutuku ga li inaage ya aantu oya li haya longitha oonkambe onga iilongitho yawo oku ya komahala gi ili nogi ili. Moohango dhimwe aantu ohaya dhana noonkambe nosho wo omishila ndhono aantu haya longitha moohango dhimwe odha za koonkambe.

Oondjuhwa odha pumbwa okupewa iipeta yomayi oyina ocaliuma ndyono ya simana noya pumbiwa unene koondjuhwa ndhono dhina omayi opo iipeta yomayi yikale ya kola nawa.

Uuna aantu ya ya mEtosha ya ka talela po noya ka tala iinamwenyo inaya uthwa oku kala ya zamo nenge taya zi mo moohauto dhawo, oshoka iinamwenyo yimwe ngaashi oondjamba oya nika oshiponga noonkondo.

Oshigadhi ohashi ningwa noombala dhomusati dhatandulwa pokati etadhi mangwa nomihwiya dhomusati nenge dhomugolo. Ohashi longithwa kaawambo, opo ya pungulilemo iilokolomwa yawo yomomapya nohashi sikilwa noluhaka lwakumbwa nomwiidhi.

Iilya oyo othimba yina ongodhi momuthigululwakalo gwAawambo, otaku hokololwa kutya opwali puna omusamane ena aakulukadhi yeli yaali. Gumwe okwa mono okanona omanga gumwe ina mona okanona ,ngu ina mona okanona okwali asa ondumbo, nokwatokola aka talele mkwawo oshinima heshi mono momulonga alye ye ase ihe mukwawo inasa okwali owali tondoka po opo yalukilwa iilya ano iilyamwenyo.

Uuna omuntu ena okandama koohi ,oohi ndhono ihadhi kala owala nkene dha yilemo ihe ohadhi kala tadhi pewe lwamo iikulya opo dhi koke nawa dho dhikale dhina uundjolowele dho dhikale wo dhina oovitamine dha gwana nawa.

Uuministeli wuunamapya nuuniimuna moNamibia owa tula omandhindhiliko komakutsi goongombe adhihe moshilongo ngono haku tiwa uupapa. Elalakano ndino oku shininga oshipu uuna ongombe ya kana etayi toolwa, ohaya tula ashike onomola ndjono yili ko kapapa mookompiuta dhawo, yo taya mono kutya oyalye, namwene gongombe eta dhengelwa.

Uuna omuntu ta kunu iimena na koneke kutya tango okuna okutala evi ndyono ta longitha ngele ewanawa ngaa? Omiti inadhi kunwa dhili mumwe unene. Ye na hogolole wo iimeno mbyono e wete kutya otayi vulu okukoka nawa momudhingoloko mo eli.

Omiti odha simana unene kaantu nokii namwenyo. Oha dhitupe iikulya mbyono hatu li, oha dhitupe omizile, omiti dhimwe ohadhi longithwa oku panga omikithi dhiilile ngaashi emono ohal liwa komuntu uuna teehama omayego.

Ongadu oshinamwenyo hashi kala momeya. MoNamibia oshinamwenyo ohashi adhika kiitopolwa hono kuna unene omilonga ngaashi koKavango. Oshipa shongadu ohashi longithwa oku ninga omapaya noongaku.

Momuthigululwakalo gwAawambo uuna omukadhona ta hokanwa oha pewa omatemo geli omulongo nagaali noshowo ongombe tayi zi kaandja omuyaleki gwe.

Moshilongo shetu omu na iinamwenyo yoondjima. Oondjima ndhino ohadhi kala unene kiitopolwa yokuushimba hoka ku na omamanya nenge oondundu, iinamwenyo mbyoka ohayi li iiyimati ngaashi omayapula.

Ngele omuntu okuna okandama ke koohi omeya ngoka gelimo ihaga yimo ashike nkene gayi lemo ihe ohaga zimo eeta opalekemo opo akelele oohi dhe dhaakwatwe koombakiteli.

Moshilongo shetu Namibia omuna ehala haku tiwa okashana (Etosha), ehala mpono pwa falwa iinamwenyo opo yi kale ya gamenwa. Uuna aatalelipo nenge mbono ya hala oku mona iinamwenyo ohaya longitha ohauto ndjono taya vulu oku monena mo iinamwenyo okweenda mEtosha.

Uuna omuntu tamunu oohi megumbo mokandama ke yemwene oha vulu oku kuthamo omeya agehe etamu kala ashike oohi ngele oku wete kutya odha koka nodha adha okuliwa otedhi ningi nee nawa akalye nenge eke dhilandithe i imonene iiyemo.

Uuna Shiyenga shaNangombe yega dhenga pevi nawa omeya ohaga kala geli momadhiya nuuna ganinga mo ethimbo momadhiya omavo ohaga koko. Omavo ngano ohaga liwa unene koohembundangele.

Pethimbo lyokuteya aantu ohaya longitha iiyaha nenge oontungwa opo ya tute omahangu. Omahangu ohaga ndjikilwa nee opo kaa ga tike mo montungwa nenge kaa ga gwile pevi.

Momagumbo gamwe mono aantu ye hole iinamwenyo ohaya tungu uundama wawo womeya etaya tulamo nee iinamwenyo yawo ngaashi oombaka dho tadhi valathana etadhi ningi odhindji.

Poshituthi sholufuko ohapu kala puna aakadhona yaza komiho dhiilile. Aakadhona mbano ohaya kala yena oontungwa ,yena omaluhwati. Oluhwati ohalu longithwa uuna taya tsu iilya lo talu kombelele iilya koshini.

Aantu yamwe ohaya kunu uumeno wawo mbono haya vulu oku ka landitha nande opomaulikilo giipindi gokomumvo gaNgwediva ohapu kala pu na aantu taya landitha uumeno wawo.

Opuna oodhila dhoka dha shitwa dhihole omeya nenge dhashitwa ashike hadhi kala momeya. Oodhila ongaashi ne onkwinkwiti ,oodhila dhino ohadhi kala po uunene uuna omvula yaloka nawa to adha dhili kombanda homeya nenge dha kalela omeya.

Oondjuhwa dhokuvala omayi ohadhi kala dhatulwa pehala mpono tadhi vulu okuvala omayi, ihe itadhi ga langele, opo omayi ngono ge ye ga kuthwe po ga ka landithwe.

Onime oshinamwenyo shimwe shanika oshiponga unene oshoka ngele osheku adha, itashi kuthigi nomwenyo shaashi iikulya yasho onyama, kutya omuntu nenge iinamwenyo iikwawo.

Muuyuni woshinanena aantu I ha ya longo we nuudhigu. O pe na omashina go ku teta omwiiidhi, peha lyo ku kutha oshikondo omuntu opo a katete omwiidhi kombanda, oha longitha ashike eshina ndjono ta li shi ningi mbala no meendelelo.

Nkene twakala ndishi momuthigululwakalo gwaawambo aantu okwali haya longitha iishongo mbyoka ya ningwa moombale no miiti oku yuula oohi. Mopaife uuyuni sho wa humu komesho aantu ohaya longitha oonete ndjoka hayi tulwa momeya opo ya yuge oohi.

Monale manga ehumokomeho inaa li ya, omagumbo gaawambo oyendji oga li ga dhikwa niiti gena omikala dha tatwa nawa noondunda dhawo odha li dha kumbwa nomwiidhi.

Oshimeno shoWelwitchia oshimeno hashi adhika mombuga yaNamibia oshimeno sha kalapo oomvula odhindji sho otaku hokololwa kutya oshina ashike omafo geli gaali.

Uuna omuntu ta munu oohi, oohi ndhino ihadhi kala ashike dhili mokandama kawo komeya moka dhili itaadhi pewelwamo iikulya ihe ohadhi pewelwamo iikulya opo dhi vule dhi mone oovitamine dho dhi koke dhili uundjolowele.

Sho twakala momagumbo getu gaawambo, Megumbo ngele omu na ongombe hayi nuka omapya ano hayi nukile momapya gaantu ohayi tulwa ongodhi mothingo opo aantu ya yande ongombe ndjino ka yi nukile momapya gaantu.

Oshilongo shetu Namibia, oshilongo sha yambekwa. Oshilongo shina oondundu, oondundu dhino ohadhi hili aakwiiliongo ye ye moshilongo shetu noya tale nokunongonona eshito.

Kehe ombelewa ya kwatakanithwa nepangelo moshilongo shetu shaNamibia, opu na okukala pwa tsilikwa epandela lyaNamibia, epandela lyaAfrica nepandela lyi na sha nombelewa ndjoka.

Uudhila ngaashi oonguti ohawu ningi omagumbo gawo niiti etawu yala ko omwiidhi. Ohawu vulu oku valela po omayi gawo, sigo tawu tendula eta wu kala tawupe uudhilona wawo nomilungu sigo wakoko tawu vulu oku kala hawu ki inyangela wowene.

Uuna omuntu ta munu oohi, ngele oku na omaludhi ge vule pugaali nenge pugatatu goohi oku na okukala e na uundama womeya wa yoolokathana, mono mu na oohi dha yoolokathana ihe ihadhi pumbwa okukala dhili mumwe.

Meshito lya kalunga omuna oondhila odhindji. Opena nee oondhila dhimwe nkene dha shitwa ohadhi kala owala mpono pena omeya ngaashi oonkwinkwiti ohadhi kala unene momeya oshowo oombaka.

Pomahala gamwe gwomayinyanyudho ngaashi ohotela ope na uundama waantu womeya gokuyoga, mono omuntu ta vulu oku ka yoga uuna uvite uupyu.

Ngele opuna nando ohotela nenge ehala tuu lyontumba ihe olyafa lili pombanda puule nenge lili pondundu nenge mpono lili opweenda nande omulonga gomeya aantu ohaya vulu oku longitha ootalapa opo yaye kehala ho.

Omapungu oge hole omeya unene. Uuna Shiyenga shaNangombe yega shenga nawa pevi aanafaalama mbono haya kunu omapungu ohaya likola omapungu gawo nawa etaya kalanditha nee omapungu ngano kaantu mbono nenge komahangano ngono haga ningi uusila womapungu.

Uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho nuutekinolohi otayi yi pombanda. Aantu yamwe ihaya kunu we iikunomwa yawo momavi ihe ihaya longitha iilongitho yopashinanena oku kunwa iikunomwa yawo mbyoka ya hala.

Oohi odhili pamaludhi ogendji ihe kayishi oohi adhihe hadhi liwa. Opuna oohi dhono dhilipo nkene omuntu tedhi munu oohi ashike dhoku wapaleka pehala nenge okwedhi talako dhafa iinamwenyo ye yokukala nayo.

Momuthigululwakalo gwaawambo uuna aantu yaya kuuyenda wontumba ohaya dhipagelwa ondjuhwa inaayi tetwa miintimbu ohayi tetwa ashike omanyala nomutse etayi tulwa metiti mono taya lile.

Oonyanga ihadhi longithwa owala okuteleka iikulya, ihe ohadhi vulu wo okulongithwa kaanafaalama omeya gadho ogo taa longitha, opo ya shashamine iimeno yawo yo ya tidhile iipuka kokule.

Hawulamba gwaNangombe oshinamwenyo shoka shina omagulu omale gokomeho nogo konima omafupi. Sho osho nee ha kala a fa omule komeho yekonima okwa siluka

Ngele tashi ya kuunamapya, aanafaalama oyendji ohaya longitha ominino dhomeya okukutha nee omeya mpono taye ga kutha, taya tsu ominino dhomeya uumbululu uushona, uumbululu mbono owo nee hawu tile omeya piimeno, shino ohashi kwathele nee opo ya longithe omeya omashona pamwe omeya kage po nawa.

Opuna omambakumbaku gamwe nkene geli po galongwa embakumbaku lyoku teta po omwiidhi, peha aantu yalongithe omatemo ya tete po omwiidhi yafa taya henyaga, aantu ohaa longitha embakumbaku ndyono tali tete omwiidhi noku kutha po iiyagayaga.

Mopaife aantu ihaa longo we nuudhigu, aantu oyena omashina gi ili nogi ili ngaashi nee eshina lyokuhelela, tali helele tali kuthapo owala iinima mbyoka inaayi pumbiwa piimeno, nditye nando omepya muna omahangu, eshina ndyono ohali kutha po ashike iigwanga peha lyokulongitha etemo.

Uuna omuntu tamunu oongombe, opena aantu yamwe haa munu ashike oongombe dhonyama, po opena nee mba haa munu oongombe dhomahini, dhono hadhi kandwa, tadhi kandwa omahini nomashina, omahini ngano ogo nee haga ka landithwa moositola.

Eshito lyaKalunga ewaanawa shili miilongo yimwe omuna oondundu ngaashi moNamibia omuna omahala ngono mpono puna oondundu, kadhili apehe ndele oondundu dhino ohadhi eta nee opo aantu yokondje yoshilongo ya kale yakwatwa kehalo yeye yatalelepo omahala ngoka noya tale uuwanawa weshito lyaKalunga.

Uudhila ohawu ningi omagumbo gawo gaayolokathana. Wumwe ohawu longitha omwiidhi, tawu tutu omwiidhi nomilungu dhawo, e tawu fala kombanda yomiti, opo wu tunge omagumbo gawo. Wumwe wo ohawu longitha iiti, tawu teya nomilungu dhawo, e tawu tungu omagumbo gawo.

Ongandu oshinamwenyo hashi adhika momeya. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga, oshoka ohashi li aantu. Ohashi adhika unene kiitopolwa yokOkavango, moshilongo shetu Namibia.

Onduli oshinamwenyo shono shi na eshito ewanawa lyo ekumithi lyo otali etitha wo ohenda oshoka onduli ihayi li omafo gopevi ohayi li ashike omafo ngeya gopombanda yomiti oshoka othingo yawo onde unene.

Muuyuni wanakanena aanafalama ohaya longitha omambakumbaku okutya okuteya iiteyamo yawo yomomapya, okupulula omapya gawo pethimbo lyokulonga nenge nee pamwe pethimbo lyokuyungula ohaya longitha omambakumbaku okuyungula iilya yawo.

Aanafaalama opo yakwate nawa omeya gawo shaashi thimbo limwe omeya ohaga kala gapumba ohaya kwatakanitha ominino dhomeya dha landula iimpungu mpoka pwa kunwa iimeno yawo. Ominino ohadhi tsuwa oombululu oonshona etadhizi omeya ngono taga yi pekota lyoshimeno.

Sho puna omambakumbaku ngono goku teta omwiidhi, opuna wo uushina woku gongela omwiidhi, nowo ku ninga omwiidhi nguno ongonga. Opo gu vule oku landithwa kaanafaalama mboka yena oongombe noya hala oku landa iikulya yOongombe dhawo.

Aakuni yuumeno ohaya kunu unene tango uumeno wawo moonailona oonduudhe nkene dhalongwa odhokukuna iimeno, haa tula mo omavi. Ohaa kunu mo nee okameno ke, e ta kala nee teka tekele. Uuna kakoko ndele okwa hala okukalanditha po, otavulu okukalanditha po nenge ngele okwa hala okukatsika, ota vulu okuka teta mo ihe eteka tsike mevi.

Muuyuni woopaife omuna omahala omawaanawa, omahala ngono haga ithanwa takutiwa oo Restourant mpono aantu haayi yekii yuvithe nawa, kutya nee opomavalo gawo nenge opo mazalo gomaguwo , aantu ohaayi nee pomahala mpono yakalye iikulya iiwanawa nenge yekuuvithe ngaa oomwenyo dhawo nawa.

Ngele shu uka pethimbo lyokwenye omiti dhimwe ngaashi omisati nomigolo ohadhi tameke tadhi kanitha omafo gadho ngono dha kala nago omakulu, opo ku mene omafo gamwe omape.

Aanafaalama yamwe mbono yena ohokwe yokumuna iinamwenyo yimwe ngaashi ookahadha ohaye yitula pomahala omawanawa mono yili tayi pelwa mo iikulya noyili mo ya gamenwa mehala lyayela mpono ewete kutya itayi vulu okukwatelwa po komikithi.

Aanafaalama yamwe ohaya munu oondjuhwa dhimwe odhokuvala omayi omanga oonkwawo odhoku vala uuyuhwena wonyama. Ohaya landitha omayi nuuyuhwena komahangano gamwe komahangano nenge kwaamboka yahala. Uuyuhwena ohawu kala wiikalekelwa pehala lyontumba wo tawu pelwapo iikulya.

Yamwe yomaanafaalama ohaya longitha ominino dhomeya dhaza mevi dhilipo dha thikama dhu ukilila. Po pombanda nee yadho opena uumbululu uushona mpono hapu piti omeya taga shanuka guuka koombinga noombinga taga tile iimeni.

Aanafaalama yamwe ngele taya tekele iimeno yawo, ihaya longitha omayemele ihe ohaya longitha okapokopoko ka longwa ke na oombululu nkene ka longwa oko ku shashamina iimeno.

Uutana womutanda ngele owa toyo, eta ku dhimbululwa kutya yina ngono ekavala omusimba nenge oku na oka tana oka shona ihe ota ka yamimnine, oha ka tulwa ongodhi mamayulu nenge oka tenda opo kuyandwe ka yaminine po oka tana hoka oka shona.

Embakumbaku ohali longithwa momikalo dhi ili nodhi ili ngaashi, okupulula mompya okuteya iikunomwa yimwe ngaashi omapungu, noshowo okuyungula iilya pethimbo lyokuyungula.

Ontsa okadhila katali kako PaShiwambo kutya ohaka mono kokule na otuuvu omuntu gumwe talombwelwa kutya okuna omeho gafa gontsa, shahala okutya omuntu nguno oha mono iinima mbyono tayi ka ningwa monakuyiwa.

Aantu yamwe sho hayayugu oohi nonete, yamwe mbono itavulu okulanda oonete ohayalongitha iimbamba yokutula iikutu uuna yakaka opo yakayuge oohi oshoka yatholomwapo motholomo gwafa iishongo mbyono yakala hayi longithwa okuyuga oohi.

Aanafaalama yamwe ohaya kunu iikwamboga, iikwamboga ngaashi omboga yuushimba ndjono melaka lyoshitakumi hakutiwa ocabbage, ngele nee ya koko oha yeyi teya eta yakalanditha koma hangano nenge koositola ndhoka hadhi landitha iikulya.

Uuna aataleliipo ta ye ya moshilongo shetu ta ya yi kEtosha ya ka tale iinamwenyo ohaya longitha oohauto dhono taya vulu okuthaaneka nawa omaithano giinamwenyo i taa ya longo nuudhigu.

Omayego goompanda ohaga eta uuwanawa moshilongo shetu, oshoka oshilongo ota shi vuli oku landitha omayego goompanda kiilongo yimwe, eta ya mono iimaliwa mbyono tayi vulu oku kwathela moshilongo nande oku tunga oosikola nande iipangelo.

Uudhila ohawu tungu omagumbo gawo koondungu dhomiti nelalakano lyawo opo wi ikaleke kokule niilikama ngaashi: omayoka, aayahi yuudhila nosho tuu.

Aanafaalama ngele taya kunu iikunomwa yawo, ihaya kunu iikunomwa yawo mevi li na omwiidhi nenge inali pupalekwa, ihe ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule mpoka ya hala okukuna.

Iiputudhilo yopombanda mbyono yinasha neyilongo lyokunongonona iinamwenyo yayooloka, ohaya kala yena iinamwenyo yoshili ye yina nande oohi dhili mokandama dhono haya kwatamo opo ye kedhinongonone nawa.

Aanafaalama yamwe ohaya munu oondjuhwa dhomaludhi nomaludhi, okutya nee oondjuhwa dhoku vala omayi nenge oondjuhwa dhonyama, taye dhi landitha komahangano nga ga hala oku landa opo yiimonene iiyemo.

Momagumbo gamwe aantu yamwe ohaya munu oondjuhwa yamwe ohaya munu oonkanga. Oonkanga ohaye dhipe nee iikulya ngaashi omahangu, omakunde, oontanga nomapungu. Oonkanga odhi hole omeya. Ohayedhi tula moka kuku taya tula mo uupokopoko womeya mono tadhi kala tadhi nwine.

Oohi ihadhi adhika ashike mefuta momilonga nenge momadhiya, ihe ohadhi adhika wo muundama mbono aantu ya tunga yo yene etaya tula mo oohi ndele taye dhi tulile mo omeya. Uuna yamona kutya odha koka nodha adha oku liwa ohaye kedhi yula mo.

Momukuto gwaNaambo omuuwanawa ngiini? Muna omatungo, mu na oopate odhindji dha taakanathana . Ngele ino kala wu li uupathi oto ki iyadha wa kana ngoye wu ka tye nga ito ende ko we.

Uuna omuntu ta munu oondjuhwa uuyuhwena ngele wa tendulwa ohawu kuthwa mo mooyina e tawu tulwa mehala ndyono lyi ikalekelwa mono tawu kala tawu peelwa mo iikulya, opo wu koke nawa.

Uuna puna oshituthi shontumba shomuthigululwakalo gwaawambo ohaya zala oodhelele dhono tadhuulike omuthigululwakalo gwawo nditye nande oshituthi shomuthigululwakalo guli moskola ohaya tema nee omulilo nenge ku kale yena oontungwa nenge iikwamo yomomatse tayuulike omuthigululwakalo gwawo.

Methimbo lyopaife ihaku longwa we lela nuudhigu, ngele omuntu ena ohofa ye yuudha omwiidhi nenge ena okangwena ngaa ke ho akuna mohofa ye, ndele okuwete kutya okaninga okanene oka pumbwa kwoopalekwa ohakutha ashike okashina ndee takulula okangwena ke nokashina peha lyoku kutha nande etemo to tete kombanda nenge oshikonde.

Pomahala mpono pweenda oondjila ihe opu na omatondokelo gomeya nenge pwe enda omulonga, ohapu tungwa ontopa mpoka aantu taya vulu okweenda opo kaa gwile momeya.

Uuna omuntu a hala oku kwata oohi, iha kwata owala oohi tuumbile onete momeya, ihe ota vulu okuumbila onete momeya ndele e ta tula uukulya woohi kombanda mbono tawu hili oohi opo dhiye dhilye ye edhi kwatemo nawa.

Omagumbo gaawambo oga dhikwa nomiti noondunda dhawo odha kumbwa nomwiidhi, tadhi dhikwa nomiti mooha nomikala dha wo ohadhi kala dha tatwa nawa.

Uuna omuntu ena okandama koohi omeya ngono ohende tega kuthamo yetatulamo gamwe opo akelele oombahiteli ye akaleke oohi dhe dhili muundjolowele.

Uuna omuntu tamunu oohi okuna okuulika nokutulapo edhidhiliko kutya okandama hano okandama okatingapi okena uule woomita ngapi ko okena oohi dholudhi luni.

Moshilongo sheyu shaNamibia omuna iinamwenyo yomaludhi ogendji ngaashi ooholongo, uumenye, nuupundja mbyono yili ya gamenwa kepangelo.

Iikwamboga ngaashi omapepela omashunga ogo gamwe gomiikwamboga mbyoka hayi landithwa moositola dhiikulya ohaga longithwa nee okuteleka iikulya nongele owa adha ga telekithwa iikulya ongoye ashike toti opuwo.

Aanafalama una taya munu oongombe oha ya munu mo iimuna mbyino moku ikalekelwa yina kutya dhino oongombe dhonyama dhino oongombe dhomahini. Oha dhi kala nee pehala lyi ikalekelwa mpono hadhi kandelwa ihe iha dhi kala dhili mumwe no onkwawo dhoka dhonyama.

Olufuko omukalo gwopamuthigululwakalo gwaawambo, ngono hagu longithwa nelalakano opo gulongekidhile aanona yaakadhona yaze mepipi lyuununona yaye mepipi lyuukuluntu.

Aantu mbono aapenda nenga ye na ohokwe noyehole uunamapya nuuniimuna , ohaya kunu iimeno yawo muupokopoko uuluudhe, taye yi landitha ihe uuna ya koka nawa.

Opuna omazimo gamwe haku tiwa omazimo gAakwanangombe . Naantu yokomazimo ngano uuna tayi itanga ohaya ti otse oonekondo lyaha moshana, mpadhi yaya meyalala.

Oonyanga iikwamboga mbyoka hayi longithwa okutelekwa. Ihayi longithwa ashike okuteleka, ohayi longithwa okuninga omagadhi go momutse go ku kokeka omafufu. Ohayi longithwa wo onga omuti. Pethimbo lyoCorona, aantu okwali haya li oonyanga oshoka okwa tiwa ohayi keelelwa niinima iilulu.

Dhimwe dho moositola ohadhi landitha iiyimati yo Avocado. OoAvocado ndhono ohadhi longithwa oku ninga omaagadhi go momutse nenge oku liwa.

Monale uuhilili okwali ashike hawu monika momapya piituntu, ihe mopaife uuhilili ohawu kunwa paunongononi tawu kunwa momatungo taya longitha uuyelele wolusheno opo wu koke nawa.

Aanafaalama mbono haya kunu iikwamboga, ngele iikwamboga mbino oya adha ethimbo lyawo lyokuteya ohaya kutu aantu nenge aaniilonga opo yeye ya teye iikwamboga mbino yi vule yi kalandithwe yi imonene iiyemo yawo yomondjato.

Momuthigululwakalo gwetu gwAawambo aantu ohaya longitha omalilo okuhukulila oshimbombo. Omalilo ngaashi nee nga gomapi ohaku tiwa kageshi omawanawa okulilwa kaasamane.

Oonyanga oyimwe yoomiikwamboga mbyoka hayi longithwa oku teleka. Ohayi longithwa woo oku ninga omagadhi gomontse. Yo ohayi vulu woo oku longithwa onga omuti uuna nando omuntu ena omukolo ota vulu oku lya onyaka opo ahwepopaleke uuwehame we womukolo.

Monale oohi okwa li ashike hadhi kala komahala gamwe unene tuu hoka ha ku thiki omeya gefundja ta ga zi koshishiindalongo, ihe mongaashingeyi oto vulu oku kutha oohi nde le to ke dhi kuna medhiya lyo ye ngoye mwene.

Kahenge oshinamwenyo shina eshito ewanawa, sha shitwa shina omukoti. Omukoti ogo hashi longitha okulya, nenge okunwa omeya. Ohashi kutha omeya nomukoti gwasho, e tashi tula mokana. Oshinamwenyo shino osha nika oshiponga, oshoka ngele oweshi hindi, otashi vulu shiku dhipage, e tashi ku fumvike.

Kahege osho ashitwa okwashitwa ena omunkati ngono gwafa eyulu lye ogo ne halongitha okukutha omafo komiti eta tula mokana kwe nenge takutha omeya nomunkoti eta tula mokana.

Kahenge oshinamwemyo oshinene shomokuti, shi na oonkoti noshowo omayego omale. Osha tseyika kutya oshina uunongo wokudhimbulula mpoka shali nale nande opwa pita ethimbo.

MoNamibia omuna omaludhi gaali goompanda, omapanda onduudhe nompanda ontokele. Ompanda oyili yimwe yoominamwenyo mbyoka yagamenwa moshilongo shetu nongele owa adhika wuna omayego gompanda otoyi mondholongo ita pukwatwakwatwa nokuli.

Embakumbaku olili pomaludhi goohauto ohali longithwa kaanafalama pethimbo lyoondima okupulula omapya gawo opo yavule okukuna oshoka uuyuni owuna oshikukuta noongombe ndhono kwali hadhi pululithwa nale odhasa ko.

Oombakumbaku ihadhi longithwa ashike okupulula, ohadhi longithwa wo okuteta po omwiidhi. Uuna omunafaalama gwontumba a mona kutya omwiidhi moofaalama ye ogwa koka gwo kagu na oshilonga, ka guna sho tagu longithwa nenge okwa hala okukuna po oha kutha nee ombakumbaku ndele ta tete po omwiidhi ngo.

Yamwe yomaakwashigwana ohaya tungu oondama dhawo dhomeya mono haya kunu oohi dhawo . Uuna ye wete kutya oohi odha koka nodha adha pethimbo lyoku liwa oha ye dhi kwata mo.

Manga ehumokomeho inaliya Aawambo okwa li haatsilike iilikolomwa yawo yo momapya miigadhi iigadhi ya ningwa miiti yomusati etavyi hotwa neloya kombanda etaku tulwa okatala ka kumbwa noomwiidhi.

Oholongo oshinamwenyo hadhi adhika moNamibia , oshimwe shomiimamwenyo mbyono yagamenwa moNamibia oshoka ooniga dhooholongo monale okwa li hadhi vulu okulongithwa dhininge iikolo.

Onyanga oyo yimwe yomiikwamboga mbyono hayi longithwa unene okuteleka. Ohayi longithwa wo okuninga omagadhi gokukokeka omafufu, yo ohayi liwa komuntu uuna e na omukolo opo gu hwepopale.

MOshiwambo aakadhona ngele ya mana okutsa, manga inaaya gogola uusila wawo, ohaya nengeke oomuma e taya tsu oshikwiila, oshikwiila ohashi ningwa nee nuusila womahangu, tashi tulwa peziko, nenge shi tulwe mombiga.

Momuthigululwakalo gwetu gwAawambo, oomeme noshowo aanona yaakadhona, ngele osheya pethimbo lyokuyungula omahangu ohaya longitha oontungwa okuyela omahangu, opo ya kuthe mo one noshowo etutu.

Aantu haluhe holongitha omambakumbaku okupulula ashike opuna wo omashina ngono hangavulu okulongithwa okupulula unene tu pomahala ngono puna omanono nembakumbaku talivulu okutindilamo omuntu otavulu oku longithwa eshina ndono haliyi omaholi.

Kaandje okanamwenyo hoka ka talika ko kafa kena iineya. Nolundji momahokololo ngono twa kala hatu hokololelwa gooShimbungu naKaandje, Kaandje oha kala aluhe i iwete ena oondunge nokwa kala ha kengelele Shimbungu.

Sho twa putuka momagumbo getu gAawambo, omwali unene muna oondunda dhoomwiidhi dha tungwa nomaloya mooha, odho nee aantu kwali unene haya lala nenge haya pungula oontungwa dhoku lila nosho tuu.

Ompanda oshinamwenyo shono sha simana unene moNamibia noshagamenwa unene, oshoka omayego gasho oge na ondilo, nuuna ne omuntu a adhika e na omayego gompanda shaa li paveta oku na okuya mondholongo.

Uuna omuntu ta munu oohi, oohi ihadhi kala ashike mono momeya dhilimo itadhi pewa iikulya ihe odhina oku pewa iikulya opo dhi kale dhina uundjolowele dho dhikale tadhi koko dho tadhi vala dhana nawa.

Muuyuuni sho tawu yi komeho omuntu ngele ina hala okukuna iikunomwa ye ndi tye iikwamboga mevi oha vulu okukuna muunima mboka wopashinanena. Iimeno mbino e tayi mene tayi koko koonkondo dhuuyelele wolusheno peha lyokukoka koonkondo dhuuyelele wetango.

Aakwankala nenge nditye oludhi lwa Nalutezi oyo aantu yotango yali kukala moNamibia. Aantu mbano okwali haya hupu mokulya iinamwenyo taya ende tayayi kuukongo taya dhipaga iinamwenyo kakwali lela yena omalukalwa mpoka haya zi, okwali owala haya lala miiheke.

Oonakuyula oohi ohaya longitha oonete ndhono dha longwa moonayilona opo ya yule oohi. Noonete ndhino ohadhi yulu oohi momwaalu ogundji.

Eshito lyapamba ewanawa ngiini! Ngaashi moshilongo shetu Namibia omu na iinamwenyo yomaludhi nomaludhi mbyono hayi adhika mokashana mu na iinamwenyo ngaashi ooholongo, uumenye, oondjamba, oompo noshowo oongolo.

Omambakumbaku ohaga longithwa okupulula nenge okutetapo omwiidhi ,opo aanafaalama yavule okukunamo okokutya omahangu, omakunde, omapungu nenge kehe tuu shoka yahala okukuna.

Momadhiya gamwe nande haa gehe oto adhamo omwavo oto ga mono nee uuna ga koka omafo gawo oha ga kala geli kombanda yomeya noon gala nongele omeya ga pwinepo aantu ohaya ka fula omwavo.

Uuna omuntu ena uundama woohi oshiwanawa opo akale atulapo omadhidhiliko kutya mokandama hano omuna oohi dholudhi luni hano okandama okatingapi ko okena uule woometa ngapi.

Ngele tashiya pethimbo lyokuteya shoka shali sha kunwa kaanamapya yontumba, ihaya longitha we oonyala okuteya, ihe ohaya longitha uushina wokuteya iilikolomwa yi ili noyi ili, ngaashi iikwamboga yoma kukumba.

Uuna aantu tayayi yaka talelapo pehala lyontumba ndele pehala mpono kapena omahala goku lala nenge itaya vulu okufuta oohotela ohaya vulu okuya nuutenda wawo mono taya ka lala.

Aanafaalama uuna yahala okukuna iimeno yawo ihaya longo we nuudhigu yalongithe iihupulo opo yafule omalambo ihe ohaya longitha omashina ngono hagayi omahooli opo yafule iilambo yawo mbyono yahala.

Moshilongo shetu Namibia omuna ehala ndono hali ithanwa takuti ombuga. Ombuga ehala ndono lya kukuta kalina iimeno oyindji olina ashike iimeno tayi yalulwa olyuudha unene oondudu.

Embakumbaku ohali longithwa okupulula uuna omvula ya loka, nenge aantu yeli pethimbo lyokupulula, ohali longithwa wo okutatula oluma uuna mepya lyontumba muna oluma oludhigu, ohalu tatulwa nee nembakumbaku opo lu vule evi lyi kale lya ninga epu.

Oholongo oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yi li ya gamenwa moNamibia, na ohayi adhika mEtosha. Monale ooholongo kakwali dha gamenwa, okwali ashike hadhi adhika momithitu, shono she etitha opo aantu ya kale noku dhi dhipaga, yo taya kutha ko osheelelwa nooniga opo yaka ninge iikolo.

Onime oshinamwenyo hashi adhika mEtosha nasho oshili shimwe shomiinamwenyo mbyono yagamenwa oshoka oshanika oshiponga. Opuna woo omazimo gamwe haku tiwa aakwananime omazimo galukilwa oonkoshi.

Shimbungu okanamwenyo haka kala uunene momuthitu Okanamwenyo hano okena nee omagulu gokomeho omale gokonima omashona sho osho hashiningi opo akale afa alonda kombinga himwe yokomutse.

Omunafaalama uuna ta kunu iikunwa ye, evi lye olyina oku kala lyi thika pamwe, onkene iha longo nuudhigu akuthe oshiyalaka opo a thikithe pamwe evi, ihe oha vulu oku kutha okashina ko ku thikitha pamwe evi, lyo lyininge epu.

Ondjamba nenge kahenge oshinamwenyo shoka oshinene. Oshinamwenyo shino ohashi li omafo gomiti sho ohashi li wo omwiidhi. Epumba lyondjamba mOshiwambo ohali longithwa oku itsinina uuna omuntu uuvite uuwehame wontumba.

Aanafaalama ohaya pulula omapya gawo nenge oofaalama dhawo ya ninga iimpungu nosho wo omikanka mpono puna okukaleka omeya opo iikunomwa yawo kaayi se omeya nenge kaayi henwe komeya.

Kuuyuni okwa kala oonkambe. Oonkambe ohadhi longithwa nee onga oshiyenditho. Monale sho kwali kwaahena iiyenditho yoohauto aantu okwali haa longitha uukambe okweenda iinano iile ,ohadhi longithwa wo okudhana nande oohango.

Koshitopolwa sha Kunene okuna ehala haku tiwa oRuacana waterfall mpono hapu tondoka omeya ngono taga tondoka taga ziko noshimoko, omeya ngano ogo nee haga longithwa oku etapo olusheno

Aamuni yoondjuhwa dhomayi ojaye di tula mpoka ye wete kutya ngele omayi oga valwa itaga langelwa, ihe ogena okugwila pehala lyontumba mpono taya vulu okuya ye ga kuthepo, opo ye ga pakele miinima yawo yokulandithila.

Uuna omuntu ta munu ondjuhwa, oha kwashilipaleke kutya oondjuhwa dhe otadhi pewa iikulya yagwana nawa, otadhi pewa omeya gagwana nawa ye tedhi pe wo omuti opo edhi keelele komikithi dhayoolokathana.

Oondjuhwa odhi na okukala tadhi pewa iikulya ya gwana nawa. Opo dhi vule okutendula omayi ga gwana, dhi kale dhi na uundjolowele dho dhi kale dhi li monkalo ombwaanawa.

Mongaashi ngeyi aantu oyena uudhiya wawo womeya mono haya vulu oku tula omeya gawo. Nopethimbo lyuupu ohaya vulu okuya yaka yoge ngele ya lulilwa unene kuupyu noya hala oku pepelelwa.

Omaludhi goohi ogendji , omaludhi goohi dhoka hadhi liwa nadhoka dhimwe aantu yedhi kutha ko onga iitekulwa namwenyo yawo na ihaa ye dhi li po.

Omiti dhimwe ngaashi dhono hadhi ithanwa oQuiver tree melaka lyoshitaakumi, moNamibia ohadhi adhika unene kiitopolwa yo koKaras hono kuna oondundu oshoka odho ashike tadhi vulu oku hupa monkalo ya kukuta hono ihaa ku lokwa lela.

Ngele sheya pethimbo lyoku teya mopaife sho uuyuni wa humu komeho, aantu ihaya longitha we owala oontungwa odho ashike oku tuta iilya, ihe ohaya vulu wo oku ndjikila iilya miiyaha nenge moombaali dhiitenda nenge dhiipulasitika.

Aanafalama mbono haya kunu omatoma opo yakale yakwashilipaleka kutya omatoma gawo ogakoka nawa, ohaye gakunu pooha dhetoma etaya dhike po oshiti opo li vule okutaandela lyuuka mombanda lyalandula oshiti, ihe kaa li taandele pevi.

Uudhila ohawu ningi omagumbo gawo tawu longitha iiti nenge omwiidhi. Mbyono hawu tutu nomilungu dhawo yoyene. Ohawu ningi nee omagumbo gawo kombanda yomiiti opo wu kale wuli wa gamenwa.

Namibia evi ewanawa evi lyuudha uuyamba, evi li na efuta, efuta nduno oha mu adhika oohi. Oohi dhi no ohadhi vulu okulandithwa kiilongo yopuushiinda mbyono kaayina omafuta ta yi eta iiyemo moshilongo.

Pashiwambo ngele ongombe oyaadha okutoya ihe yina okwa dhimbululwa kutya omusimba nenge okuna okatana okashona, ohayi tulwa okatenda momayulu nenge ongodhi momayulu opo yi keelele oku yaminina, oku yaminina po okatana hoka inaa kavalwa nenge kavalwa ihe okashona natango.

Moondolopa dhimwe dhomoNamibia ngaashi mOshakati ohamu adhika ehala lyeegulukila kehe gumwe, lyiipindi hakutiwa omatala. Ohamu adhika iilandithomwa yomuthigukulwakalo

Pethimbo lyokwenye omiti ohadhi kanitha omafo gadho ngono gakulupa eta kuya gamwe omape, shosho wu wete omuntu eli muudhigu ta kumagidha takuti owamonene ngaa omuti gwamena omafo ndele taga kala inaga zako kuye gamwe omape?

Uuna omukaga gwatyako, ye na shiyenga shanangombe okwega dhenga pevi nawa, aantu ohayayi yaka yuge oohi, taya yugu miitondokelo yomeya nenge miishana, taya longitha iishongo ya longwa miiti nenge moondhalate.

Monale ndishi nkene twa kala uuhwilili okwali ashike hawu mene momapya piintuntu, mopayife uuyuni sho waputuka aantu ohaya vulu okukuna uuhwilili ta ya longotha iinima yo pashinanena ngaashi ta ya tula mooshako ihe ita wu kala wuli pomutenya nenge mevi.

Aanafalama ohaya longitha ominino dhomeya dha kwatakwanekwa koka poomba komeya e tadhi ende pomakota giimeno yawo dha tsuwa uumbululu uushona, opo pu vule pu kale tapu piti omeya uuna taa tekele sho shino otashi ya kwathele wo, opo ya kwate nawa omeya.